Shab n bɛ galamsee shee kom maa nyɛla ko daɣari ka shab bɛ di puuni paɣa so bɛ nimaani o gbubila ŋmani o nuuni n tooi ko biɛɣu maa niŋ roba giriin puuni paɣa so gba zaa ʒɛ tandi maa shee o yɛla liiga piɛlli ka so chinchini ka bia so bi yɛ liiga ka ʒɛ n tabo

Shab n wori waa bi zaŋla kɛntɛ nima n lo bi nyoɣani ka zaŋ hɛnkɛchiif nima n lo bi sheeni bi zaŋla yɛri n niŋ bi boɣari mini bi naba ni bi zaa pirila namdi sabila ka bi zaŋ binyɛri shɛŋa niŋ bi zuɣu ni do so za nyaangi maa yɛ liiga piɛlli shab gba zaa yɛla chinchini niɛma n ʒɛ n lihiri ba

Kom ni ka kanuun ayi biɛni tihi biɛla nimaani shee kanuun din bɛ tooni maa Ninvuɣu yino ʒila di tooni ka yino ʒi di nyaanga bi so bi yɛ liiga nima ŋun ʒi nyaangi maa sola jinjɛm buluu ka di booi zaɣ piɛla kanuun dinbala maa mii ni bihi ata n ʒiya ŋun ʒi sunsuuni maa yɛla liiga ʒiɛ

Shab n ʒɛ stɛji ŋun ʒɛ tooni na maa zaŋla napaɣa bini tam o zuɣuni ka wuɣi o nu yinga zuɣusaa o yɛla liiga sabinli ka so sikɛti ka di nyɛ chinchin do so bɛ nyaangi maa n gba yɛ chinchin liiga o gbubila maik ka di nyɛ zaɣ sabinli gooni maa nyɛla zaɣ piɛlli

Silimiin paɣa ka bihi nya ka bɛ zaa zonchan n ti gbaako paɣi maa yɛla yiiga piɛli ka kpa sipeesi sabinli ka o zabiri waɣi palo yaangu zuɣu bin bɛ shɛli polo maa nyɛla miliki ka saɣnomnim maa nyɛ sabila bi so za nimaani o yɛla liiga ʒee ka o jinjam nyɛ jinsi o bi piri namda

Palli zuɣu ka sarati niŋ ka tihi bɛ nimaani shee palli maa zuɣu do so barila o moto chɛna o yɛla liiga sabinli ka pili hɛlmɛnt so gba zaa chɛnimi ni o moto ka o liiga nyɛ yɛlo kala loori ʒiɛ shɛli tamla palli maa zuɣu chɛna loori titali shɛli din nyɛ asidɛnt maa nyɛla zaɣ piɛlli

Bihi ayi ka ŋuni bala zi tiŋa ŋuni bala maa mi zila kuɣu zuɣu ŋuni zi kuɣu maa zuɣu maa sola sikɛti sabili ka di to zaɣi piɛla o pam la o zabiri ka gbubi afi ka ŋuni bala maa mi zi o naba sunsuuni naba sunsuuni o zaŋla o nuu tabili o kpaeiŋn tɛhira ka o bɛli maa o zaŋla o nuu n tabili okpariŋn tɛhira o bɛli maa pamidila o zuɣu ka so so gba zaa za ni maa ni o yiɛla liiga piɛli.

Do so n ʒi o kuɣu zuɣu ka bi zaŋ kɛntɛ pa o nyoɣu zuɣu ka zaŋ salima nima n niŋ o nuhuni anbirɛla kara nim biɛka nimaani di zaa nyɛla zaɣ ʒiɛ n nyɛli paɣa so ʒi tooni maa o yɛla liiga piɛlli ka zaŋ yɛri niŋ o nyingoli ni ka bob bob piɛlli do so gba zaa ʒi nimaani n yɛ chinchin liiga

Paɣa so n zi nɛma o zuɣu ni ka gbubi shɛli o yiɛla liiga pinki ka di boogi zaɣi piɛla ka o pili zipiligu pinki gba zaa ka zaŋ binichɛra niŋ o zuɣu ni o zila parantɛ ka brashi nima pɔlishi o ni gbubi shɛli maa gba yɛla basiketi zɛɛ mini sipraay bɛ di puuni ka brashi nim bɛ di puuni.